Igiti kigizwe n'ibihimba vyinshi. Murivyo bihimba harimwo umuzi; amashami; amababi ndetse n'ivyamwa. Imizi ituma igiti gifata ntikigwe amababi nayo agatuma igiti gihema neza hama kikera n'ivyamwa biryoshe.

Kera ndibuka tuduga ruguru, twarakunda gukinana cane nabana, tugakina mu mirima, tugatora ivumbi tukariterana. Vyaba ari ibintu biryoshe cane. Kandi duhejeje aho twaca dufata n'inka tukaja kuziragira, tugatora impene tukagenda mu mitumba kure tukaziragira tukaziragira tugataha kumugoroba.

Uburimyi bwakera kwari ugufata amasuka mukarima mukarindira ko igihe cimvura kigera hama imirima ivyo mwarimye bikera, ariko ubu haje kurima vya kijambere aho ushobora kurima atarino mugihe cimvura kandi ivyo warimye bikera.

Imbere yoguteka ibiharage urabanza ukabitora ugakuramwo ubucafu uhejeje ugaca ubironga n'amazi meza ugaca ucana imbabura waheza gucana imbabura ugaca ubishira kumuriro ukarindira kobisha bihiye ukabirya.

Muhira turakunda kurya umuceri, ibiharage , ibiraya, imboga cane cane akanyama iyo kabonetse ukukaryana n'ubutsima aba ari ibintu biryoshe cane, nobwira abantu bose kuza bararya bakumviriza ukuntu bimeze.